Gita zuma bolla cipi gidi matan matan dicida worayinee zuma garisan gita poqe kethaynee mithati betosona

Ketha giidon eidi diza kehipe daro ku'ase xelishe diza macanee ade asati de'osona

Gita denniba besanni miththappe oththetidda asi utizza besatinne hee denibbanni guththa guththa dichishe dizayissa besses.

Gita keetha gidon keehippe daro issi medho qalamen tiyetida oydey dees he oyden uttidi xaafishenne siyishe diza daro asay doosona

Nam'u qalamera kexetida gitta keththay matan matan kexetidi de'ess he keththa gidora issippe shiqidi eqida daro asati bettosona

teehippe lo7iza matan matan keexettida woqe keeththatinne keeththa matan qasse gita gita mithati issife de7oosona

ba kushen toora oykkidi pooxa may7di saan uttidi disanne eqqidi disa daro ceega adde asatu de7osona etikka

qorqoron yuushoy direttida keeththa giddon issife suubetidi diza madabaran daro eqati doossona etakka tookkidi kessishe diza yelaga adde nayti doosona

Kehippe dalga katama giddon booththa qalamenne zo7on ti yettida keeththati de7oosona keeththata giddonka gita gita mithati beettoosona

Issife shiiqidi uttidi diza daro ceega asati de'oosona etappeka issoy paranjakko.

gita dalga wora giddon daro mithati de7oosona he mithatappe pinthara abbay beettees qass keeththey deees

Keeththa giddon issife shiiqi uttidi xaafishenne haasayizayssa siyishe diza daro asatinne eqqidi haasayiza issi addey dees.

Booththa qalamera tiyettida keeththa giddon oyden uttidi xaraphe bolla komputere woththidi issife zoretishe diza heedzdzu asay doosona.

denba bessan ba kushen guufenne toora oykkidi booththa apela may7di uttida daro ceeyga asay doosono

Ketha gidon daro zo'o qalamera diza oydeti dosona he oydeza bola utidi diza hezdu c'ega adeti de'osona.

Keththa giidon oydde bolla uttidi diiza issi kareththa koote mayida aarrisa addey hassaya hasa'she de'essi.

Ketha karen oyide bolla utida daro cega asatinee tora kushen oyikidi utida cima asati betosona

Mabirateyi xompishe dizza ketha giddoni uttidi dawutareni xafishe dizza kehippe darro ade assati deyosonna.

Dunguza qoobe huphen woththidi dunguza koote may7di toora kushen oykkidi eqqida cima asatinne eta sinthen gaabe booththu maydi uttidayssi addey deees.

keeththa giddon oyden uttidi diza isporte maala mayida daro macanne adde asati de'osona

Booththa qalamin tiyettida keeththa giddon uttidi diza issi aarisi addey karetha koote maydi maxaafa dooydi uttides.

Peeththa garsan uttididisa keehippe daro macanne adde asati de'oosona etappeka daroti booththa may'o mayida.

Keeththa giddon oyde bolla uttidi deiza issi karetha koote may7di kushen maykirafoone oykkidi haasayishe diza issi addey de''ees.

Dalga keeththa giddon issi medho daro oydey de7ees he oydezan uttidi iskirtora xaafishe diza macanne adde asati deyoosonna.

Dembba bessan adhdhi adhi maatay diiza bessan ziniida geen'e maaray betawussu.

Keeththa karen kaqetidi diza keehippe daro booththa qamisati,shurabeti suretinne daro mayoti beetosona.

Gita gita zumati dizayssa garsan diza maata keeththati beettosona keeththa matara qasse booththa mayo maydi eqqi dadde asati doosona.

Matan matan keela bolla keexettida maata keeththatinne mithan direttida dirsati de7osona. Keeththappe qommora gita gita mithay de7ees.

Oge doonan diza suuqe keeththe giddon laxa nay booththa maca qamisey daroy kaqettidi deees iza shammishe diza macanne adde.

zo7o qaala mentiyettida qorqoron birdettida samatan dunguza koote may7idi aypen manaxire woththidi utti diza issi addey beettees

keehippe gitanne wolqama abba bolla wogolora pinnishenne mithi haaththan naaqishe diza daro asay doossona

Issi dalga saafan daro qanxettida solloynne ashoy timtimoy phupuley diza woxey dees.

Giita dalga woran maatatinne mithati doosonna he wora giddon qasse keehippe daro geleshshoti beettosona.

Booththa afelay yiixettida hiitha bolla booththa may7o may7di zin7ida macanne adde qeeri na7iya de7oosona.

keehippe gita keeththa suuqe giddon bayzettana eqqida daro maca qamisetinne shurabeti sharbeti beettos

Zo'o qalamentiyettida katha keeththa giddon issife booththa saanin katha mishe diza nam'u addera macara de'oosona.

Gita gita mithatinne mitha garsan guuth diccishe diza maatati de7iza bessan booththa may7o may7ida issi addeynne issi maci dooson.

Zuma bolla keza eqqada diza ba huphphen qoobe wotta da gaammo dunguzara guufera kushen oyqqada kushe pude denttidaa issi yelaga maca na 'iya de'uawus.

Keeththa giddon diza daro oyden uttidi dawtaren xaafishe diza adde asati de7oosona.

gita denba bessan keehippe cora asay eqqidi doosona he asa giddora aadhdhidi bishe diza makinati beettosona

makina ogera bishe diza issi booththa gita makinay de7ees iza guyera qasse ogera emettishe diza oyddu asati deyoosonna

Heeththa giddon de'iza supermarketen dumma dumma eqa shammada be kushen silke oykkada eqqida issi aaresa macasiya de'aws.

Sa'a bolla tokettidi diiza kehippe daaro birattati dossona he birata bolla issay issara qashetida mabburatte shubboy daaroy bettes

Guththa guththa zuma bolla daaro miththati diccishe doossona izza garssan adhi adhi diiza qorqqoro keththati bettossona.

matan matan keexettidi diza simnton ginbettida dirsati doosona izeta giddon eqqidi diza issi medho may7da adde asay doossona

matan matan keexettidi diza pooqe keeththaynne shuchchan keexetti direttidda dersara de'ees iza matan mabirate miiththaynne shuboy betees

Aykkoy baynta demba bessan biratay sa7an eqqidaynne iza bolla maburate shuboy dees sa giddon eqqidi diza issiadey beettees

Uguta dalganne denba bessan biratara keexxishe dizanne daro adde asatinne dumma dumma keeththati do7osona.

Booththa qalamentiyettida keeththa giddon mabratey xompishe de7ees he keeththan qasse issi medho may7o may7di eqqida heedzdzu asatinne uttidi komputere bochechizayssi aaway do.

ayikkoy baynta gita denba bessan birata medhidi iza bolla kammishe diza issi medho mayida daro adde asati de'oosona

Daliga keththa giddonni kareththa mayo mayidi uttida daro cega ade asati betosonna .hee keththanni maborateyi xonifishshe de'es.

Simminton keexettida keeththa karen booththa shuraabe mayida nam7u addetinne issi zo7o shuraabe mayida maccasiya doosona.

Giththa adarashsha gidon zoo' issi medho oyqide de'ss. He oydezan uttida issi medho ambasadere Mayida daro adde assathi deo'ssonna.

Ba kushen maykirapoone oykkidi aypen manaxire wothidi eqqidi hasayishe diza issi aarisi addey deess iza miyera

ooththoso keeththa giddon uttidi dawutare bolla xaafishe dizanne utti mela xeelliza adde asati de'oosona

ushsha keeththa giddon keehippe daro oyden uttida adde asatinne macati doosona he keeththan ushshay issife shiiqidi uttidi dees

Keeththa giddon issi medho mayo mayidi waraqata kushen oykidinne xaafishe diza keehippe daro adde asati de'osonna.

Keeththa giddon ooraththa zo'o oydeti daroy de'oosona he oyde bolla uttidi de'iza issi medhdho mayida daro macanne adde asati doosona

denba bessan eqqidi diza nam7u ceega asatinne issi yela ganaay dees eeta guyra gita gita mithatinne keeththay dees

Matan matan keexettidi diza keeththa sinthan issi medho may7o may7di eqqida daro macanne adde asati de7oosona.

Buro kexetid wuri beyina kexetishe diza pooqe keethay de'es .iza sinthera qase makinayinne assay dosona.

Dalgga maakina ogge xanxxan issi giita pooqeynne adhdhi adhiddi diccidi diiza gitta gitta miththati beetossona.

Cililo qalamen ti'etida kehipe gitta poqe kethay de'es ketha sinithanka adhi adhi diza gitta gitta mithati do'sona

Gitta katama bolla pooqe kethati betosona qase issi pooqe keththan eqidi duge katama xelishe diza heezu asay do'sona

Gita keeththa matan eqqida nam7u bandirati de7osona . Etta matankka oggetinne guuththi diccishe diza miththati beetosona.

keehippe gitanne xeellanas lo7iza mastoten keexettida pooqe keeththay deees keeththafe geeshshan qasse diccida mithati doosona

oge matan shuchchannne siminton keexetishe diza sa miyera qasse lo7iza keeththaynne mithati doosona

gita oge duunan keexettida pooqe keeththay de7ees he oge zara hudenne duge hamettishe diza asaynne makinay beettees

siminton keexettida lo7iza keeththa giddon issife eqqida booththa shurabe may7idanne sure kareth aaththida heedzdzu addeti de7oosona

Keththa giddon cugan cugan uttidi diza daro asatinne eeta sinthara eqqidi tamarsishe diza issi addey dees.

matan matan keexxettidi deiza gita pooqe keeththay de7ees he pooqe keeththa xanxanqase guutha guutha mithati deccishe de7ooson

keehippe lo7iza zo7o qalamennne booththan tiyettida matan matan deiza keeththati doosona he keeththata matara imettishe diza asati doossona

pheellanas keyppe lo7iza booththa qala menti yettida keeththa karen mitha bolla eqqida tophiya bandiray deees he kareza sinthan boro diccishe diza maatati doosona

matan matan keexettidi diza gita wooqe keeththay dizayssa giddora efiza ogen booththa shurabe may7di tophiya bandera oykkidi diza darbo asay beea

xeellanas kehippe daro lo7izanne adussa pooqe keeththati de7oosona pooqe keeththa sinthan qasse aadhdhi aadhdhidi diccida nithati beettosona

Qorqoro keththa sinththan eqqidi dizza gitta miththa garissan shiqqidi eqqidi zoreththishe dizza daro mac'anne adde asay de'osona.

Gita Mitha garsan eqidi diza hedzu c'ega adeti de'osona etapeka isoy kushen bota woraqate oykidese.

Botha qalameni tiyetida keththa dale bazishe deiza issi botha mayida akimeyinne iza sinththani eqida daro asati dosona

Akime keththan hiththa bolla afilla mayida uttida issi yelagga adeynne izza sinththan eqqidi oychchishe diiza heezhzhu asati deossona.

Keththa giddon uttidi diza issi boththa koththe mayida dokiterenne iza sinttan eqqidi hasayishe diza eza qonccises.

Botha qalamen tiyetida ketha gidon eqidi hasayishe diza yparanja adeyinne ding qodhen halida ade asati de'osona

Daro dhaley bettiza keththa giddon issi booththa mayo maayii eeqida haakimeyinne izara eeqiddi hassayiza asati de'iossonna

makina ogera be kushen gita waraqate oykkidi zo7o shurabe maydi yiza nam7u asatinne eeta guyera keehippe daro asay yishe beettosona

Keeththa giddon uttidi de7iza adde asatinne maca asi de7osona eta sinthenka warqatay beettees.

Booththa qaalamen tiyettida keeththa giddon xaraphe bolla keeke woththidi qanxishe diza nam'u adde asaynne nam'u macan de7oosonna.

Gita mithati dizayssata garsan shiiqidi eqqida daro macanne adde asati de'oosona.

Haakime keeththa giddon issi uttidi narpe cadettiza addeynne issi aakimey narpe caddishe dees

akime keeththan kushenne too ashshageta oyden uttida issi nayanne izo haasaysishe diza nam7u macati doosona

Issi aarise be aypin manaxire woththidi aakimekoote gita may7idi qoodhen madala aaththidi kushen shilimate oykkida issi addey deees.

Keeththa matan diza mitha miyera oyden uttidi diza issi macara issi addera haasayishe do7osona

matan matan keexettida mitha garsen diza keeththay de'ees he keeththa sinthara shiiqidi eqqida daro adde asati de'oosona

Dhuma besan issippe shiqid eqid diza kushen guupe oykida adenne maca asat betosona.

Hayssa ha'i tani misileza bolla xeelishin beetizay aaze gizayssa gidikko daro asati ekidi detesi izeta sinththeni poliseyi ekidi betesi.

Kexetishe wuronta diza miiththa keeththay deas iza sinten qase qeri qeri shuchatinne miiththati betosona.

Akime keththa giddonni uttidi diza issi adeyinne eqqidi akamishshe diza hedzdzu akometti de'osona.

Gade giddon gitta gitta miththati de'osonna.he miththa garssara be kushshen nam'u nam'u putte oyikidi biza daro asay bettosona.

gutha appo garsan qarxay Kexetida qorqoro kethay de'ese he ketha miyera issi afila mayida adey des

matan matan keexettida daro booththanne zo7o qala menti yettida keeththati doosonna keeththa sinthanka diccishe diza ababati beetteti

siminton keexettida keeththa sinthan issi gita mithi de7awos he mitha garsan eqqidi diza motoreynne asati de7osona

Sharan kamettidda keeththa garssan zo'o xaaraphphe bolla dunguza hiixettidayssan ukeeththa qanxishshe diza daro cegga asati de'osoona

Oge duunan keexettidi diza qorqoron keexettida keeththe giddon maburatey xompishe deees he keeththanka eqqidi diza adde asati deyoosona

guutha zuma bessara imittidi yishe dizabotha shurabe may7di kushe salo denthida daro asay deyoosonna

Gita gade giddon dicci gitatiza maataynne mithati de'osona izappe qommora gita woqe keeththay beettees.

Mitha direttida dirsa giddon qorqoro keeththatinne gita gita dicciza mithati beettosuna geeshshara qasse ogey de'ees.

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon gaammo dunguza huphen woththidaynne koote may7ida ichashu waddera issi macara doossona

gita damba dalga gaden afara mitha bolla maatay kamettidayssa garsan shiiqi didiza keehippe daro puuteti beettosona

Booththa qaalamentiyettida keeththa giddon daro asa na imittiza dhaleti de'oosona hessa eqqidi xeelliza dunguza qoodhen halida daro adde asatinne macati doosona.

Gitta gitta mithatine sa'ni diccishe matazi diza bessani eqidi makiraphonera hassayishe diza issi poliseyi bettesi

mastotera keexettida gita keeththa sinthan issi medho may7o may7di eqqida ceega macanne adde asati de7osonna

Qorqoro keeththa giddon issi medho may'o may'idi kushen booththa warqate oykkidi eqqida macanne adde asati deyoosona.

Keeththa giddon berka uttidi diza dey ees iza sinthen xarape bolla komputerey beettees.

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon eqqidi diza issi abasha qamise may7ida macara issi karetha may may7ida warqate oykkida issi addera de7oosona

Makina oge xanxan eqidi oga pitidi beshishe diza daro macane adde asati de'osona

Ogge mattani eqidda issi hathe makinayinne qaasee oge meccishe diza assati deyosona.

Gita dalga makina ogen pito oykkidi oga pitiishe eqqidanne pitiishe diza daro maccanne adde asati de'osonna.

Keeththa dan7on sharapanne guuththa miththata qanxxishenne pittidi geeshshishe issi medho mayida daro asati doosona.

huge xanxan diza iita akafara denthishenne baasishe diza daro adde asatinne pooliseti de7oosona

matan matan diza keeththa matan gita mithatinne ogera himettidi pittishe yiza daro asati pitto oykkidi de'oosona

Makina oge bolla caanidi eqqida makinaynne hametidi bishe diza asati issi sharbe huphen guluntida macasiya de'oosona.

keeththa karen eqqidi pitora kare pittishe diza nam'u macara nam'u addera de7oosonna eta miyen eqqida karetha makinay dees

Keeththa giddon eqqida makina bolla eqa caanishe diza daro asay de'osona

Ogera bishe diza issi caalla makina bolla mitha caanishe dizasinne ogezan eqqidi xeelliza asati doosona.

asi hemettiza oge xanxan dici gitattida gita gita mithatinne he ogeza bolla qasse ekqidi diza zo7o qaalamentiyettida makina bolla mith caanniza asati doosona

Oge doonan dirsay direttidayssa matan shiiqidi diza pitoti madabaran doosona eeta geeshshashe diza issi macasiya beettawus.

Siminton direttida dirsafe geeshshara gade ooththishe pitora hittishe diza keehippe daro macanne adde asati de'oosona.

oge matan eqqida issi makinaynne he makina miyera kushen pito oykkidi oge fittishenne geeshshishe diza daro asati diyoosona

Keththa giddon issippe shiqqetid uttida dungguza kotte mayidda daro cegga adde asati de'osona eeta sinthenka hayilanders haththtey uttides.

Issi arisa addey ba kushan maygirapone oykido bootha mayo mayidi eqides. Iza guyera qase cora macanne adde asay de'osona.

Dunguza qope huphen wothidanne issioe matan matan uttidi de,'iza cora macane adde asati de'osina

keeththa giddon uttidi diza daro macanne adde asati deyosona eta sinthan diza xaraphe bolla xarmusera haaththey deees

gita pooqe keeththa matan matan matan eqa giddon toketidi de7iza keehippe daro gashe mithati de'oosonna

Keeththa giddon heedzdzu tophiya bandiraynne heedzdzu kare dere bandiray dizayssa sinthan issife shiiqi eqqida usuppun addera issi macasara doosona

Gita keeththa giddon tophiya bandiray micetidi de7ees izakko gede simmidi eqqidi diza ceega macanne adde asati de7oosonna.

Bootha qalamen tiyetida lo'iza keetha gidon eqidi diza hezhu maca asanne nam'u Ade asi de'osona etika

Dalga ketha gidon be oyden be oyden utidi diza mac'anne ade asati dosona eta sintan qase eqida daro asay dosona.

Issi karetha may7omaydi eqqida issi bo7a adera zo7o may7o may7ada eqqida macasera salantettidi eqqidi de7oosona.

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon issife eqqidi de7iza macanne adde asati haasayishe de7oosona

Lo'iza keeththa giddon booththa xaraphey deees he xaraphe bolla haaththa ushsha hayllandey daroy dees.

peeththa giddon eqqidi diza poolisey karetha maymay7ida nam7u ceeyga addetinne nam7u macaasati de7oosona

xeellanas keehippe daro lo7iza keeththa matara diza ogera bishe diza oyddu adde asatinne issi macasiya de7oosona

Guta keeththa giddon daro issi medho oydeti de'oosona he oydateppe uttidi warqaten xaafishe diza macanne adde asay doos.

booththa qalametiyettida lo7iza keeththan booththa xaraphe yuushora uttidi zoretishe diza daro macanne adde asay doosona

Heeththa giddon eqqidi haasayishe diza daro addenne maca asay doosona eta sinthan qasse komputerey xaraphe bolla dees.

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon oyden uttidi de7iza daro asatinne eqqidi etara hasayiza asay beettosonna.

Ogen eqqidi de7iza daro tiraafike pooliseti de7osona.eeta guyera gita gita miththati beettosona.

giita pooqe keeththa matan eqqida mithaynne mitha matan diza denban issi salpen eqqida pooliseti beettosona

Gita gita zumata bolla daro mithati diccida woray beettees he wora matan qasse maburate shuboy beettees

aykkoy baynta bana ogera bishe diza issi booththa makinay dees he makina bolla uttida pooliseti bezokkon massara ba7idi doosona

booththa sharan gaabettida keeththa garsan zo7o xalaphe bolla daabbo woththidi qanxishe diza heedzdzu poolisetinne dumma dumma asati doosona

makina ogera guyenne sinthe giidi bishe diza daro makinatinne xanxan qasse gita gita mithati de'oosona

Oyde bolla utida issi cega addey de'es ,iza sinthen daro miykitra poney de'es, miyera qase tophiya bandiray betes.

Qeeri duuxa worqathe kushen oykkidi eqqida keehippe ceega cima asathinne githa adde asathi de7oosona.

Qorqoro keththa dan"ora hemetidi bishe diza ade asatinne issi macasi de'osonna

Gita daliga denba gade kumidi kaxida giste muruta bacan bucishe diza heedzdzu cega addeti deosona.

Heyssi kareththa kooththe mayidi gidora booththa shurabe mayida issi cegga adde maykiraponne sinththan eqqidi hassa'shshe dess.

heeththa giddon booththa gaabe may7di oyden uttida asinne iza guyera gaamo dunguza qoobe aaththidi afe la may7di toora kushen oykkidi eqqida ceeyga asati doosona

heeththa giddon issife shiiqidi oyden uttidanne eqqidi de7iza daro macanne adde asati beettosona

gooththa qaalamentiyettida keeththa giddon xaraphe yuushon uttidi dawutaren xaafi she diza daro adde asatinne macati doosona etikka

Xuntha ogera gogidi diza urqa haroy de'ee he harozappe addirsanne ushachcha baggara daro mithati de'oosona.

Keeththa giddon uttidi diza ceega adde asati de7oosona he keeththazaka maskotey dooya de7ees.

Gade giddon diza denba bessan daro mithati dizayssa garsan shiiqidi issife uttidi kushe cabca bishe diza daro asay doosona.

gita denba goyettida gade giddon booththa shurabe may7idi puute tokkishe diza nam7u adde asati de7osona

heththa giddon issife shiiqidi eqqida daro ceega adde asatinne issi cugan qasse booththa qamise may7da daro macasati beettosona

keehippe daro shiiqidi diza uttidi diza asa giddon booththa laxana mayada eqqida issi macasiya deyaws

Booththa qalamen tiyettida keeththan booththa xarpheza bolla dawutare woththidi utti xaafishe diza issi macara issi addera doosona heta guyerakka issi nam'u addedo

Matan matan keexetidi diza suuqeti de'osonna. He suuqetappe eqa shaamishe diza daro maccane adde asayi de'osonna.

Keththa karren uttidi huphphe qacce qaccida macasara sharbbe mayada uttida nam'ay issipe tuuke uyyishe de'ossona.

Gita keeththa giddon ogen eqqidi diza borssa zokkon ba'idinne, kushera goochchidi efishe diza daro asati beetosona.

Keththa giddon uththida tukke sha'ishinne esashshe dizza issi mac'a asara oyidden uththidi dizza asati de'osona.

Makina oge bola issi makinas bolan miyera oyikidi biza daro asati deosona qase issi makinay eqidayisa matan salifetida.

Keetha gidon televisione bolla kuwase medani ka'ishe diza kasanchata xeelishe kushe denthid utida asayi dosona.

Kuwase demban ka'ishe diza dumma dumma medho mayo mayida Ade kasanchatinne macha kasanchati de'osona

dalga makina oge bollan eqqidi diza gita gita makinatinne pudenne duge hamettishe diza daro asati de7oosona

booththa alame bolla xuufey xaafettidayssa sinthara eqqida issi macara issi karetha maymayida addera de7oosona

sookaren diza denba bessan gita mitha garsan shiiqidi oyden uttidi tobetishe diza daro maca asati de7oosona

giya giddon arsa bolla dumma dumma eqata bayziza asatinne sa7an madabara hiixxada yanxila oykkada timtimo bayziza issi macasayra doossona

Keeththa giddon xompishe diza maburateynne karetha oyde bolla uttidi komputeren ooththishe diza macanne adde asati de'oosona

Gogishe diza gita shoore giddon daro shuchchati maatatinne daro mithati de7oosona

Tamare keeththa kifile giddon uttidi dawutaren xaafishenne shiiqidi zoretishe tamariza qeeri tamare nayti de7osona

Guutha zuma bolla diza ooray beettees zuma garsera efiza makina ogey deesse makina ogera bishe diza daro makinati doosa.

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon pe oyden be oyden uttidi komputere boshechishe diza nam'u macatinne adde asati de'oosona

Dalga denban shiiqidi issife naay dimmi uttida aayti doossona etappe issiniya naa ushshashe dawus.

Dalga denba bessa kuwaase ka7ishe diza kaasanchati beettosona etikka zo7o qonxanne cililo shurabe mayda.

Mithan keexettida keeththa garsan shiiqidi biittan uttida daro naytinne oyden uttada narpe cadissiza issi macasiya de'oos.

Sa'ay bollan hixetidinne bollara kaman kametidi shara gathan utidi kushshe miccidi diza issi Adey de'es. Sharappe geshara diza daro asay de'osonna.

Makina oge bolla eqqida diza issi addey hu'e qanxxetida woyko malaxa addeynne iza guyera hemetidi diza hedzu asati de'oosona.

Guththa guththa maatay diiza demba bessan shiqidi sa'an uttidi diza booththa shurabe mayida maccaynne ade asati de7osona.

Demba bessan issi medho boththa mayo mayidi eqqida adde asatine issi maca naya de'awusu.eta guyera gita mithi issinoyi dees.

Mithanin diretidi diza dirisa matani eqidi diza mitha garisan ossi medho mayo mayidi sa'ani utidi diza maccane ade asati deyosona

Gita wora gidon daro dumma dumma mithati doosona etappeka issi miththa garsen tophiya bandira be kushen oykidi eqqida issi yalaga adde na'i dees.

Gitta zuma bollan daro woorati beettosona he zumappe miyera qase asa keeththati uuththati miiththati daroy beettosona

gita dalga makina ogey diza bessan makinay bish dees, he ogeza xanxan issippe shiiqidi eqqida daro macanne adde asati doossona

keehippe gitanne dalkka guuthi zumatida gade bolla dicci gitatida muuze uuthati gita gita mithati daroy beettoosona.

Guutha guutha zumati dizayssa garssen keehippe dalga bessan eellidi diza abba haaththay de7ees. He haaththa giddon eqqida issi mela mithi dees.

gita aafo bollara gogishe diza haaththaynne he haaththa garmatan booththa shurabe maydi eqqida macanne adde asati doosona

biratappe medhetida zokko giddon eqqidi diza macanne adde asati doosona eta guyera gita woray beettees

Gita zuma garsan diza denba bessan eqqidinne uttidi diza booththa shurabe may'da macanne adde nayti doossona.

guutha zumma bolla daro woray de7ees he zumma garsan qasse eelida abba haaththay de7ees iza

Aafo bolla diccida daro maatatinne mithati doosona izappe qommo baggara matan matan diza maata keeththati beettosona

ugita shuchchay deizayssa garsan booththa shurabenne mitha bolla booththa carqa xaafettidayssa oykkidi ekkida nam7u adde nayti beettosona

makina oge bolla eqqidi haasayishe diza issi medho shurabe may7ida ceega adde asati de7oosona

gita guuthara zumma zummatida bessa diccida daro woray deees he wora giddora kanthidi hamettishe yiza nam7u macasati beettosona

guutha zumayi de7iza bessan daro worati beettosona he wora garsara efiza ogera keehippe daro macanne adde asati hemettishe doosona

Duma bessan shiiqidi de7iza daro mithati eexishe doosona etama yuushonka eqqidi diza asati beettosona

porqoron direttida daro keeththati beettosona eta matan deiza ogen salfe giddon eqqida daro macanne adde asati beettosona

Xeellanawu keehippe daro lo7izanne booththa qalamera tiyettida keeththa giddon be7oyden be7oyden uttidi de7iza daro maca asati beettosona

xarabe bolla maashineynne komputerey uttidi deees iza guyera eqqidi xeellishe diza daro macanayti doosona

Daro gita gita mithati dizayssa bessan mitha garsan shiiqidi eqqida daro macanne adde asati 'oosona

Makina ogera bishe diza issi makinay de7ees makina ogeppe bollara mitha garsan shiiqi uttidi diza daro asay de7oosona.

Heeththa matan diza mitha garsan salpera eqqida macanne adde asati issi baggan de7oosona etappe qommora qasse mela eqqida asati doosona.

Keeththa karen xaraphe bolla komputere wothada poto denthashe diza issi macaseyra izi matan eqqidi xeelliza yelaga naytara doosona.

Qorqoron direttida keeththa giddon eqqidi diza adde asatinne issi qeerina idimmada eqqida macasiya de7awus.

Kuwase kaasa demban kaa'ishe diza duma medho mayida nam'u cuga kaasanchati de'osona dembape heeshara gita gita mithati doosona.

Kuwase dembba bolla ka'ishe diza nam'u cuga kasanchati de'osina eetapeka issoy galal'o mala mayida

Mella dembban shiqqidi uutidi diiza daaro yeelaggane ceega nayti adde nayti de'ossona eetika....

Gita deniba besan ushowan gita gita mithatine eqizi diza daro asati do'sona he deniban ka'ishe diza ku'ase kasanichay issinoy de'es

Kuwaasey kaa7ettiza kuwaase dembban issi medho mayidi eqqida oyddu addetinne hara izetara mela eqqida asataradoosona.

Keeththa gidon adhi adhidi eqida mithatine qase eqada hasayishe diza issi macasara dumma dumma asatara deosona.

Dalgga kuwase dembban daro kuwasetti dossonna hedzdzu kuwase ka'ishe diza issi medho maayida yelagga adde naytti de'ossonna

kowaase denban issi kundin heerahara oyddu asati oykkida issi kaassanchaynne kaasseza eqqi xeelliza daro asay doosona.

simntoora keexettishe diza keeththa matan diza issi medho may7o may7ida waase kaasanchati beettosona

makina oge bollara be cugan cugan issi issi medho may7o may7idi makina ogera woxxishe diza keehippe cora asay doossona

gita denba kowaase kaa7iza bessan woxxishe diza nam7u yelaga attuma nayti beettosona

Kuwaase kaassa denban ka7ishe diza nam7u cuga kaassanchati de7osona etikka zo7onne dumma dumma alame may7o may7di doosona.

gita pooqe keeththaynne mithay dizayssa matara efiza makina oge bollan issi medho shurabe maydi woxxishe diza keehippe daro asay doosona

Kuwaase kaasa denban kaa'ishe diza nam'u cuga kaasanchati doosona denbappe geeshshara gita gita mithatinne pooqe keeththati beettosona.

Kowaase denba bessan kaa7ishe diza nam7u cuga kaasanchati de7oosona denbafe geeshshara qorqoro keeththatinne mithay beettos.

Goyetida goshsha bolla daro haatha xanththan uttidi diza wogoloy de'esi. He haththan eqqidi meeceza daro asayi doosonna.

Iza keththa giidon xomppishe diiza mabiratey de'es he keththan qasse kehippe loiza zo'o qalamen tiyettida maakinay de'awusu.

Makina oge xanxani gitta gitta poqe kethati de'osona he makina ogera bishe diza saykile lagiza cega asati de'osona

Makina ogera duge yishe diza issi bajajenne qasi ogera hamutizi bishe diza daro asati de,osona

ogera carqan totale aaththada zokkon ba7ada biza issi yelaga macanayiya de7aws izi matarakka issi hara macanay7i

makina ogera bishe diza daro asati issi makina giddon caanettidi dosona etappeka issoti sa'an eqqidi dosona.

Oge doonan diza keeththan karen dumma dumma me dhora diza gashe oydetinne issi motory beettees.

Makina oge bollara bishe diza gita makinaynne iza guyera eqqida salantetishe diza nam7u ceega adeti de7oosona.

makina oge bollan eqqidi diza daro makinatinne eeta matan diza pooqe keeththati beettosona

bita dalga denba bollan matan matan eqqida tophiya bandira qalame tiettida horphiletinne eta giddon issi horphile eqqadus

Dalga makina ogera duge yishe diza daro makinati doosona makina oge xanxan qasse maberaate mithati doossona.

makina oge bolla xanxan aadhdhidi eqqidi diza daro makinatinne issi addey laaggidi bishe diza issi makinay de7oos

makina ogera yiishe diza issi gita caana makinay zo7o qalameti ettidayssaranne ogeppe xanxan gita gita mithati de7oosona

Gimbey keetha mata eqida issi makinaza bolla haathe canishe diza issi addezi de'es. ogeza hamutishe diza asati de'osona.

Zo'o qaalamen tiyettida shuchan kexxetida ketha giidon dumma dumma abbebati de'ossonna.

Issi arisa mac'ashiya be ayfen manaxire wothada Botha qamise mayada eqadus I sintharaka daro maykiraponay de'es.

Othtoso keeththa giddoni uttidi oththizanne eqidi issippe tobetishe diza hezdzdu ade asati deosoona

Matan matan keexettidi diza adussa pooqe keeththati doosona ke keeththa sinthan gita gita mithati maatati doosona.

booththa qalamen tiyetida lo7iza keeththay deees he keeththa sinthan qasse boro diccishe diza guutha guutha ababatinne gita mithay de7ees

keeththa sinthen diza ogezan issi medho boothu maydanne cililo may7ida macanne issi adde asi de7oosona

Goyettida ogera emettidi pude bishe diza issi aayora naara doosona goshshafe he baggan gita adussa pooqe keeththay beettees.

Boththa sharan gabay gabaththidayisaththa giddon oyidde bolla uththida daro asatinne eqqidi dizza asati de'osona etta miyini daro shanchchay sa'an uththides.

Dalgga keththa giddon oydden uttidi diza daro tamare nayti de'ossona.ittika kuushshe salo denttidossona.

Keththa gidon uttidi dabutern xafishshe diza cega cega adetine eta guyera qase xafishshe utidi de"iza yelaga macca nat de"osona

Daro giitta mithati dicidaysa matan zo'o kalamen tiyetida ketha de'es ketha sinthen qase issippe shiqidi uttida qeri tamare nayti dosona

Simintora oothetida qorqoro keetha sinthani issi mithy de'es , he mitha matara eqida issi ceega Adey de'es.

Qorqoron birdetida gibbe giddon sa'an uttidi kaa'izanne izeta eqqada kaassiza issi astamareynne gashe nayti de'osonna.

Gade gidon gitatida cililo mithatinne buro dic'ishe diza galal'o qommo mithati de'osona eta sinthen eqida issi adey de'es.

booththa qalamen tiyettida tamareso kifile giddon issi issino be7oy denbiyoydin uttidi warqatan xaafishe diza daro tamare nayti doosona

Thamare keeththa kifile giddon qeeri naythi oyden uththidi thamarishe doosonna; etha sinththen salenday hiixeththidi de7ees.

gita simntora medhetida wulay de'es hewulara gelishenne keishe giza daro asay doosona

booththa gaabbay gaabbattida sagarsen oyden uttida macanne adde asati de7osona eta sinthan shancara mayoy daroy de'ees

gita pooqe keeththa matan daro gita gita mithati doosonna pooqeza matan diza ogen issi medho may7di eqqidi de7iza daro asay beettosonna

mithan keexxettida keeththa giddon be oyden uttidi dawutaren xaafishenne siyishe diza tamare naytinne issi astamarey de7oosona

Eeththa giddon oyden uttidi xaafishe diza asatinne eta sinthen qasse eqqidi de'iza cora asati beettosona.

Keehippe daro issi medho may7o maydi diza maraqetiza tamare nayti be kushen ababa idimmidi eqqidi de7oosona

simntora keexettida qorqoro keeththa sinthan gita gita mithay deees emitha sinthan oge bolla ekkidi diza issi ceeyga addey deees

keeththa giddon daro komputere xaraphe bolla beettees iza matan uttidi oyden diza daro asati doosonna

dunguza qoobe uphen woththidi ba kushen toora oykkidi dunguza koote may7di diza heedzdzu cima aawati doosona

Gita dalga gadeni aadhi aadhi mathan keexetida qorqoro keethati de'osona he keethata matara aathidi efiza makina oge de'es.

Makina ogee bollan oothishe diza Gita makinati betosona hadirsane oshachara aykoy baynta bazoy betes

Goyetishe diza ogezani goyishe diza makinayne eqidinne de'za nam'u macara issi Ade na'ara de'osona.

Oge doonan daro keeththatinne miththati de'osona. Iza matankka buro ooththetishe diza makina ogey beettes.

Makina ogera bishe diza makinayinne eqid diza issi bajajey Des, iz matan eqida Ade asati de'osona.

Oge donan eqida issi c'ega adeynne iza guyera daro matatinne maata kethati hahon betosona.

Oge matan deiza gita keeththa bessan garsen deiza daro bajajetinne ogey beettees.

asi baynta bazzo bessan goyettidi medhettida makina ugey deees he oge bollara qasse siminton ooththettida zokkoy dees

Guutha guutha zumata bolla woray de'ees he zuma garsen gita denbay beettees denbara bishe diza issi makina ogen eqqida oyddu ceeyga sati doosona.

baasetishe diza ogen shiiqi shiiqidi diza biittati de7oosona he ogezara qasse hemettidi bishe diza oyddo asati doosona

gita wora giddon daro mithatinne asi goyiza kaththati doosona eta matan goshsha makinay goyshe eqqides

Makina oge bolla bishe diza karetha makinay eqqidi deees iza sinthan qasse pooliseynne issi addey doossona makina ogeppe geeshshara gita gita mithati dooso

Makina oge bollara pudenne duge bishe diza daro gita gita makinati doosona he ogezanka eqqida issi polisey dawus.

Gita dalga bazzo bessan aadhdhe aadhdhidi dicci diza mithati doosona he bazzoza giddora aaththi efiza makina ogey de'ees hee.

Oge donan diza gade gatsan becugan tsatsetidi diza karetsa tubboyne iza matan gita mittayi de'es.

Keletidda shuchcha mattani diccida gitta gitta mithati de'osona. Kela mattani qassi hathe duqiza nayiti dossona.

Gita mithata garsan diza usha hathe duqiza gita bobba matan eqida issi laxana mayida macashay hathe duqashe dawuse

Gita woray diza zuma matan simintoppe kexetidi hatay eliza besaynne gita kethay de'es.

Qorqqoro keeththaa sinththan diza dembba bessan shiiqidi booththa qoobe aaththidi diza daro asathinne dunguza mayida asay beeththoosona.

birata shubon direttidi de'iza gade giddon diccida sharafatinne qasse asas duuqiza bomba biratay beettees

Haykkoy baynta mela biitta matan simntora keexettida haaththey eeliza tankerey deees. Iza matan amettishe diza asatinne makinay deet.

siminton keexettida hugen xaaxettidi deiza daro shuboy beettees iza yuushanka eqqida asati tohoy beettees

gita gade giddon diza bomba birata eqqidi xeellishe diza booththa shura be may7ida daro ceeygasati beettosona

Deta oge matara diza bessa olla bookkidi mitha ollan wothishe diza daro asatinne eqqidi xeelliza yelaga nayti doossona.

Denba bessan dooretidi diza shuchchati haaththey biza tubbotinne iza matan eqqida mitha de'ees he mitha garsan daro asay eqqidi de'oos.

goyettida bessan siiimentoppe keexettida haaththey eeliza gita miishay de7es iza guyera hemettidi bishe diza daro asati doosonta